Chitoro chinotengesa zvemabhuku. Mune mafaira eruvara rwedenga neruvara rwezerere neruvara rutsvuku. Akakura ekuti tinokwanisa kuisa mamwe mapepa mukati memafaira.

Shangu dzinopfekwa nemunhu wechikadzi dzerudzi rwesirivheri dzakagadzikwa pasi pakadzonongorwa neruvara rwedenga.